u buraro bw'ishure rya mutima mweranda mu gisagara ca bujumbura, abana b'abakobwa bazindukiye mu myimenyerezo ngorora mubiri, ubona ko binezereye kandi bihimbaye rwose.

ku kibuga c'umupira w'amaboko habereye urukino rwahuje imigwi ibiri yavuye mu mashure atandukanye kandi hakurya hari abarorerezi bariko bararorera uyu mupira kubera ko uryoshe cane

kw'ishure ryigisha imyuga rya komine muyinga hazindukiye inkino ,zahuje imigwi ibiri ikina umupira w'amaboko, kandi abanyeshure biga mw'iryo shure bariko barorera urwo rukino.

Ishure ryigisha imyuga rya komine nyamurenza, ku kibuga caryo hazindukiye abanyeshure bazindutse mu mikino ngororamubiri kandi hakurya hari n'ibiti bihateye bisagaraye.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika, rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, kandi rifise umuryango w'icuma ufise urugi rusize irange ry'icatsi kandi n'intebe zisize iritukura

Ishure ryigisha abakuze gusoma nu kwandika ryo mu ntara ya kirundo ,rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise n'amameza ateretsweko amamashini.

ishure ry'imyuga rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi iruhande yaho hicaye abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu kandi hakaba hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko bariko bararorera

Uburaro bw'amashure yisumbuye hari umurima imbere yaho hakaba ikibuga c'umupira w'amaboko, iruhande hakaba hari nyubako nini cane abanyeshure bararamwo kandi hakurya hakaba hari n'izindi nyubako zitandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nini kandi nziza cane ,zifise ivyumba vy'uburaro birimwo ibitanda n'amamatera ashasheko amashuka.

Mu buraro bw'ishure ryisumbuye rya mukenke komine Bwambarangwe ku kibuga c'umupira w'amaboko har' abasore bariko barakina bishusha bitegurira amahiganwa azotangira itariki mirong'ibiri n'umunani zuku kwezi.

ishure ry'isumbuye rya komine nyakabiga rifise ubwiherero ryubakishijwe amatafari ahiye hiye rifise n'inzugi z'ivyuma bisize irangi ry'igitare kandi rifise n'umusipi hejuru

Mu buraro bw'ishure kaminuza ry'abikorer' utwabo riri mu Ngagara bitiriye Ivyizigiro abanyeshure bazindukiye mu rukino rwo kwishusha rubategura ihiganwa rizoba kw' igenekerezo rya mirongi ibiri n'umunani z'uku kwezi

Mu nyubako y'ishure yigisha gusoma no kwandika hari ikibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi harimwo abasore bariko barahakinira umupira w'amaguru hakurya yaho hakaba hari ibiti birebire bitwikiriye inzu zihari.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu ntara ya karusi muri komine karusi, rikaba rifise ishure rinini ribonekako rishaje rikaba ririmwo ikibaho c'irabura.

Mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye rya komine Mutanga, rikaba rifise ikibuga c'umupira w'amaboko, kandi hari nyubakwa zisize irangi ry'icatsi kibenje.

Ishure ryisumbuye rifise inzu nini y'ubwiherero bw'abigeme yubakishijwe amatafari ahiye ifise idirisha rito n'urugi rw'icuma rufise irangi ryera.

Mu buraro bw'abanyeshure bw'ishure ryisumbuye rya Ngagara ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure bazindukiye mu myimenyerezo ngorora mu mubiri bariko barakina umupira w'amaboko.

Ishure ryigisha imyuga no gusoma no kwandika, hari abanyeshure bane n'umwarimu wa gatanu bari mu kibuga kandi hakurya hakaba ku mpome z'ishure hariko ibicapo by'abantu kandi hakaba harimwo n'igiti c'umwembe weze.

Inyubako nini cane z'amashure yisumbuye, z'abanyeshure inyuma hakaba hari umurima utemwo ivyatsi, bifise amashurwe hakaba harimwo n'ibiti imbere yaho hakaba hari ikibuga c'umupira wa mabuwe.

ishure gisumbuye rya komine rohero rifise inyubakwa z'uburaro bugeretse kabiri kandi hasi yaho hari abantu babiri bahagaze imbere hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko

Uburaro bw'ishure ryisumbuye rya komine bwa mbarango mu ntara ya kirundo bufise uwutuzu twasugumwe bubona ko tuca afyeko abahungu babiri n'abakobwa babiri.

Ishure ryisumbuye rya komine Musaga, rifise inzu y'ubwiherero yubakishijwe amatafari ahiye, n'ibiziringiti vy'ivyuma bifise inzugi z'ibiti, kandi riboneka ko ata suku rikwiye ifise.

Ishure ryisumbuye ryangagara rifise umurima uteyemwo ivyatsi bitotahaye, kandi urimwo ibiti vy'amapera vyiza cane bitaragera igihe c'ukwama.

Inyubako z'uburaro bwa kaminuza y'uburundi ,mu gisagara ca bujumbura ,ku kibuga c'umupira w'amaboko hazindukiye imigwi ibiri, yo mu bisata bibiri bitandukanye wabahuje ,murukino rwari rubereye ijisho.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise imbuga nini irimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, kandi ku nkengera hakaba hari ibiti bihateye vy'imikaratusi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo ivyatsi, ikindi gice n'umusenyi. Gikikujwe n'ibiti birebire vy'imikaratusi, n'ikindi c'umuyembe c'inganzamarumbu, kandi abana bazindukiye kugikiniramo.

Ishure ryisumbuye rifise inzu yubakishijwe amatafari ahiye n'imiryango ibiri y'iyuma, inzugi zisize irangi ry'igitare n'ubwiherero bw'abahungu n'abakobwa bwiza cane butey'igomwe.

Mu ntara ya Butanyerera komine Muyinga, hazindukiye urukino rw'umupira w'amaboko bitwa voriboro, imigwi ibiri yatanye mu mutwe kandi hazindukiye n'abarorezi kuraba, kuko urwo rukino bari bagwiteganye igishika cinshi.

Akazu ka surwumwe kaboneka ko gashaje cane ibihome vyaravungaguritse, kandi hateretse indobo y'icatsi, ku mpome hacafyeko umwana w'umukobwa, hanyuma hirya hakaba hari n'umugano umanura amazi.

Mu kigobe ku kibuga c'umupira w'inkino z'amaboko hahuriye imigwa ibiri y'abakobwa yatanye mu mutwe yatsindanye amanota mirongo itanu n'umunani ku mirongo umunani na tanu.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko bita voriboro, hazindukiye urukino ruhuza imigwi ibiri, hariho abarorerezi bariko bararorera cane kandi ubona ko banezerejwe n'uru rukino, kuko urukino rukomeye cane.

Urukino rw'umupira w'amaboko rwahuje imigwi ibiri y'abigeme bo mu mashure yisumbuye, rwabahurije ku kibuga ca Atene pirimere ubonako biryoshe cane kuratira ijisho, abantu bose baje kwirabira ni akaroruhore.

Imigwe ibiri y'abakobwa b'abigeme bakina umupira w'amaboko basikete, bariko barakina neza cane n'umupira utoraba utey'igomwe kand' ahantu bariko barakina ku kibuga hakikijwe n'ibiti bitotahaye.

ku kibuga cakira inkino z'umupira w'amaboko ba skte bolo hahagaze imisore ubona ko yikazanuye ifise imipira mu ntoki ije gukina urukino rubahuza n'iyindi migwi itaraza kugira ngo babashe gukina neza

Inyubakwa y'ubwiherero bw'abadamu yubakishijwe amatafar'ahiye, gisumusipi usize irangi ry'igitare ikirere kirasa n'ubururu ,kivanze n'ibicu vy'igitare.

Ivyatsi bitotahaye biri iruhande y'ikibuga isize isima gishinzemwo ivyuma bibiri, hari n'inzu nini cane ndende igeretse rimwe kandi iruhande yaho hari igiti c'inganzamarumbu kiri iruhande y'iyindi nzu kandi ikirere gisa n'ubururu.

Turi ku ikibuga c'inkino z'umupira w'amaboko mu nyubakoazanaorumare mukenke aho habaye urukino rwa huje imigwa ibiri umugubu avuye mw'ishure ryisumbuye rya komine bwa mbara ngwe niri n'uyundi mugubu avuye muri komine kirundo.

Inyubakwa itagira ibihome ihagaze kuvyuma bifashe igisenge c'amabati kandi imbere yaho hari iyind'inyubakwa nziza cane ifise amabara y'igitare kandi hanikiye n'impuzu iruhande yaho.

Ingazi zine ziduga zija ku nzu ndende cane, ifise amabara y'igitare kandi ifise idirisha ry'ibiyo, hanyuma i ruhande yaho hubatse inyubako y'ubwiherero bw'abagore.

Mu nyubako nini ry'ihinguriro ry'ivyuma harimwo ibimashine binini bijejwe gucura ibindi vyuma, kandi abakozi ntibari bwagere mu kazi kugeza isaha ya satanu n'iminota mirongo ine.

mishure gigisha iby'ibjanye n'amagara y'abantu icumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari ahiye hasi hari ntebe zihari kandi kikagira n'amadirisha manini ariko ibitambara by'ubururu.

muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'ubushakashatsi mu cumba gikoregwamwo cyubakishijwe amatafari ahiye gifise n'amadirisha manini hakaba harimwo n'ibikoresho by'ubushakashatsi

Inzu y'ubushakashatsi nini yubakishijwe amatafari ahiye n'amadirisha manini y'ibiyo kandi ifise n'inzugi z'ivyuma ikagira n'ico bifashisha mu kuzimya umuriro igihe habaye isanganya.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'ubuvuzi mu cumba c'ubushakashatsi hubakishijwe amatafari ahiye kandi ifise n'akabati kanini gafise imiryango igenda itandukanye nyinshi cane.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata cuvuzi ,harimwo inyubakwa y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise ibimeza birebire bishika muri bine, kandi ikaba ifise n'intebe z'abashakashatsi bicarako.

Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata c'ubuvuzi mu cumba c'ubushakashatsi harimwo abahinga babiri b'abagore bafise ibicupa vy'imiti mu ntoki bariko biga ku muti wobasha kuvura indwara ya malariya.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'ubushakashatsi, ifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi ifise n'akabati karekare gafise imiryango myinshi.

Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu c'Uburundi mu cumba c'ubushakashatsi abahinga bariko biga ku rucanco rwobasha guhangana n'icorezo c'umugera wa korona.

Mubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisagara ca bujumbura mu cumba c'ubushakashatsi harimwo abahinga bane bariko biga ku ngwara y'icorezo ya kansere kugira ngo barondere urukingo rwoyivura.

Inyubako ya kija mbere nziza cane, kandi nini yubakishije amatafara ahiye igice co hejuru gifise n'amakaro, kandi iyo urusengerufise amatarabiri afise umuco mwinshi cane, kandi hari n'igitambara gipfu kidirisha.

Inyubako y'ubushakashatsi yugaye ifise urugi rw'icuma, kandi n'amadirisha manini yubakishijwe amatafari aturiye, ikaba ifise n'imisipi yirabura.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye kandi ifise imisipi y'igitare n'igisenge c'igitare kandi harimwo akabati kaniniya gafise imiryango myinshi aho abana babanyeshure babasha kubika ibikoresho vyabo.

Bahinge mu bushakashatsi bari bamaze igihe kirekere bariko bararondera ukuntu botukora urukingo rwohasha guhangana n'umugera wa korona bakaba bamaze kuronka amacupa ari imbere yabo bariko baragerageza kurya ngo batera abantu benshi barabe yuko ico ciza coshira mu gihugu.

Abahinga mu vy'ubushakashatsi bari muri bari muti raburatware bariko biga kukuntu botora urukingo rushobora kurinda ingwara ya ebora yateye isi yose no umunsi ikaba iri mu vyago bikomeye kubera iyo mpamvu.

Mu nzu y'ibiro vy'umurongozi w'ishure rikuru rya komine Butaganzwa, harimwo akabati kanininya kabikwamwo amabanga y'akazi n'ikimeza kininiya kihateretse gifise ibara ry'uruvuruvu.

Mubushikira nganji bujejwe kurinda ibiza mu cumba c'ubushakashatsi abahinga bane bariko bariga ku rucanco rwo kurwanya indwara y'umugera wa korona virisi.

Inyubakwa y'ibisomero ry'ibitabo ivyubatse mu buryo bwa kija mbere, kandi kaba ifise wu gisenge gisize irange ry'igitare kabayifise no tutanda turimwo ibitabo vyinshi kagira imeza nene n'intebe zo kwicara.

Isomero ry'ibitabo rya ryishure ryisumbuye rya ko miynekanyosha ririmwo ibitabo bitandukanye vy'icongereza vy'igifarasa ivya vy'ibiharuro n'ivyoikirundi abana baja gusomerao.

Inyubako ry'ububiko bw'ibitabo n'isomero ry'ishure ryisumbuye rya komine Bwambarangwe intara ya Kirundo hakaba harimwo ibitabo vy'ubwoko bitandukanye bifasha abana mu vyigwa vyabo.

mw' isomero ry'ibitabo riri mu nkambi y'impunzi y'amahama mu gihugu c'u rwanda hari mwo ibitabo bita vy'ubwoko butandukanye bifasha abana n'abakuze kwiga kugira ngo babashe gukerebuka

Ishure ryisumbuye rya komine Butaganzwa, mu cumba c'umunyamabanga, harimwo ibitabo vyo mu bwoko butandukanye vy'abigisha bigishirizamwo n'ivyo abanyeshure bigiramwo. Kandi harimwo n'impapuro z'umunyamabanga akoresha.

Inyubako y'isomero y'inshure ryisumbuye rya gihungwe hari mu yubakishijwe matafarahiye, kandi harimwo akabati kari mwu bitabo vy'ubwoko butandukanye vyicongereza vy'igifarasa vy'ibiharuro n'ikirundi.

Mu nyubako y'isomero rusangi harimwo akabati kanini, karimwo ibitabo bitandukanye vy'ubwoko bwinshi kugirango abantu bose babasha kuja gusoma, baronke ibitabo bipfuza kuko ariho hantu bateguye neza kugirango abantu baze biyungure ubumenyi.

Ishure ritoya rya komine Mutaho mu ntara ya Gitega ryubakishijwe amatafari ahiye rikagira n'amadirisha manini, abana b'abanyeshure bariko baraza barigana hari mw'umwe y'ikoreye

ishure rito rya komine nyabikere muntara ya karusi mumwaka wa mbere kukibaho hashushanijeho umwarimukazi ariko yigisha abana bicaye kudutebe

Ishure ritoya rya Komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, rikaba rifise inyubakwa ifise ikibaho canditsweko ijambo "ubukene" umwigisha w'umugore ariko aracagagura.

Ishure ritoya rya komine Nyabiraba mu ntara ya bujumbura , mwarimu yashize umwimenyerezo ku kibaho: indwi kugwiza indwi guteranya kimwe bingana bingahe? umwana yaciye agikora yandika ko ari mirongo ine n'icenda guteranya rime.

Ishure ritoya ryako mine nyabikere rifise inyubakwazubakishijwe amatafarahiye, kandi ku gihome hamanitseho igipapuro canditseko ibiharuro mu buryo bw'indome mu rurimi rw'igifaransa.

Ishure ritoya rya komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamanitse ibipapuro bicapfyeho ibicapo bikurikira, umupira ,intebe ,igiti n'urukiramende

Ishure rito rya Komine Giheta mu ntara ya Gitega rifise inzu y'ububiko burimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye, ivy'abanyeshure n'ivy'abarimu bigishirizamwo.

Ishure ritoya rya ko mine nyabikere ryubakishijwe amabati atukura, kandi rifise n'inkingi z'ivyuma imbere hakaba hari umurima w'ivyatsi bitotahaye hariko hararishamwo ihene, kandi hate eye n'ibiti binini bisagaraye cane.

Inyubako ndende igeretse kabiri yubakishijwe amatafari ahiye ifise imisipi y'igitare n'inkingi zisize irangi ry'ubururu imbere yaho hari biti bitotahaye vyinshi.

Ishure ritoya ryo mu bwiza mu gisagara ca bujumbura, yifise inyubako zibiri imwe iboneka imiryango itatu iyindi ikaboneka amadirisha zubakishijwe amatafari ahiye imbere yaho hakaba hari kibuga c'umupira w'amaboko.

ishure ritoya ryo mu kigobe mu gisagara ca bujumbura ryubatswe iruhande y'ibarabara rikaba rifise uruzitiro rufise irembo riryugazwa urugi rw'icuma kandi hakurya hakaba hari imodoka zihahagaze

Ishureritoyar ifise imbuga ihagazemwo imodoka, kandi imbere yaho hakaba hariho inyubakwa zibiri imwe ifise amabara yera n'ayatukura, kandi ha kurya hakaba hateye ibiti bibiri bisagaraye.

Ishure ritoya rya Mushasha ya mbere mu ntara ya Gitega, komine Gitega, abana b'abakobwa bambaye umwambaro w'ishure wa kaki n'ishati z'ubururu, bariko baragenda kw'ishure.

Ishure ritoya rya Nyamurenza rifise amazu menshi cane kandi yubakishijwe amatafar'ahiye rikagira n'umurima uteyemwo ivyatsi bitotahaye bikiri bito kandi ikagira n'ibindi bizu bibonekako ar'inzu z'ubwororero

Ishure ritoya ryanyakabiga ya mbere rifise ikibuga kinini ya c' umupira w'amaguru imbere yaco hamanitse shinze igiti kimanitse ko ibenderarya igihugu imbere hakaba hari n'amazuma nininya y'iryo shure.

Ishure ritoya rya muyange rifise inyubakwa nini zubakishijwe amatafari ahiye rikagira n'amadirisha manini, imbere yazo hari utuzu twa sugumwe tw'abahungu n'abakobwa.

Mu mbuga y'ishure ritoya rya ko mine nyabiraba hahagaze imodoka noya i gitare, kandi ikaba rifise inyubakwa igeretse gatatu hirya hakaba hari nzu y'umubiko yubatse ikishije amabati.

ishure ritoya ryagacimbiri ka budahunga umutumba mukenke komine bwa mbarangwe muntara ya kirundo ryubakishijwe amatafari ahiye ariko abana bamenye ibiyo ku madirisha

Inzu nini cane kandi ndende, yubakishije amatafari ahiye, ifise umusipi usize ibara ry'igitare, ifise amadirisha menshi cane kandi iri musi y'ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ritoya rya komine Muyinga mu ntara ya Muyinga yubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma, zisize amabara y'ubururu, rigeretse gatatu kandi rifise n'inkingi nini.

Ikibanza giteyemwo ibiti bininiya cane bisagaraye kand' imbere yaho hariho umuntu yambaye impuzu y'ubururu arik' aragenda hirya yaho hakaba hari n'ibindi biti biteye bimeze nk'ico hirya yaho hakaba hari n'uruzitiro rw'ivyuma

Ishure ritoya rya komine ntega mu ntara ya kirundo, rifise intebe nshasha zisize amabara y'umutuku kandi ryubakishijwe amatafari ahiye rifise n'urugi rw'ivyuma rwuguruye.

Inyubako z'ishure rito zubakishijwe amatafari ahiye kandi zifise imisipi y'igitare, ikaba imbere yaho hateye ipapayi yeze, kandi ikaba hariho n'igiti c'imikaratusi.

Ishure ritoya ryo mu Kinama mu gisagara ca bujumbura, ryubakishijwe amatafari ahiye, rikagira amadirisha maniniya, n'inzugi z'ivyuma. Rifise urubaho rwirabura, kandi rifise n'intebe nziza, ubona ko ishure rifise isuku.

Ishure ritoya rya komine Mutaho intara ya Gitega uyu musi abana ntibinjiye mw'ishure, kubera ko habaye imyigaragamvyo y'abarimu bariko baburana imishahara yabo.

Ishure ritoya rya Komine Cankuzo mu ntara ya Cankuzo, rifise inyubakwa ishaje cane iboneka ko n'amabati yasambutse ikagira n'ikibaho gitoya.

Hakuryayibarabara hari abana b'abanyeshure biboneke kubavuye mw'ishure ryubakishijwe amatafare ahiye, kandi rifise amadirisha menshi cane ni inzu ndende rwose.

Ishure ritoya rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega, rifise amazu menshi atonz' umurongo, imbere yayo hari inzu ntoya bahagarikamwo imodoka y'umurongozi w'ishure kandi hari n'abantu bahahagaze bariko baraganira

Ishure ritoya rya magarama ya kabiri ko mine gitega mu ntara ya gitega rifise inyubako ndende igeretse kabiri ifise amadirisha ku mpande zose, kandi yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ritoya rya mueya muri komine gitega mu ntara ya gitega ifise inyubako nziza igeretse kabiri kandi ifise amadirisha menshi ku ruhande hateye utwatsi duto twuduti tw'ibumbye.

Ishure rito rya komine matana rifise inyubakwa zubakishijwe amatakwari ahiye, kandi rifise n'inzugiza i'ivyuma bitize irangi ry'ubururu, kandi abanyeshure bariko barakinira imbere yaryo.

Ishure rito rya komine Nyarusange, rifise intebe zitukura n'izindi zisanzwe kandi rifise amadirisha manini ,biboneka ko yicayemwo umwan' umwe rikagira na vyabitambara birind' izuba vy'icatsi

Ishure ritoya ryo kumutumba wa Kibazi komine Bwambarangwe, mu ntara ya Kirundo, rifise inyubako nziza cane irimwo ikibaho cirabura, ifise idirisha rininiya rifise irangi ry'ubururu, kandi hakabamwo n'intebe nziza z'abanyeshuri

Ishure ritoya rya Magarama ya mbere mu ntara ya Gitega, rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye afise amadirisha maniniya akoze mu vyuma n'inzugi zifise irangi ry'ubururu.

Umwaka wa gatandatu w'amashure matomato ,mwarimu ariko yigisha icigwa c'ikirundi, abigisha gucagagura iryungane ryitwa ubukene.

Inzu nziza cane yubatse mu buryo bwa kija mbere isize amarange y'umugina n'amarange y'umuhondo ukeye, kandi ifise imiryango myinshi ikagira n'inkingi nyinshi cane.

ishure ritoya ryo kumuduhugu muntara ya bubanza abana b'abanyeshure bo mumwaka wa gatandatu bibonekako batagira umwambaro w'ishure baje bambaye ibisanzwe

Ishure ritoya riri ku mutumba wa buhoro muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo umwana w'umunyeshure ari mw'ishure ariko akora igikorwa co kwimura icigwa c'ibiharuro mw'ikaye yiwe.

Inyubakwa z'amashure nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye n'amabati asa n'umugina kandi iruhande yaho, hari abana bariko barahakinira, iruhande yaho hari n'ibombo ry'amazi.

Itureri toya rifise imbuga nini ,itagira ibwatsi kandi ishinzemwo igiti, kirekire ,kicumye ,imbere yaho hakaba hari nzu ,zubakishijwe amatafari ahiye ,zifise imiryango n'amadirisha menshi.

Ishure ritoya rya komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura umwigisha yarungitse umunyeshure ku kibaho kugirango abashe gukora igiharuro c'umwimenyerezo y'abahaye.

Ishure ritoya ryo kumutumba Teka muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo rifise imbuga nini igice kimwe giteyeho ivyatsi iruhande y'inyubakwa z'amashure afise amabara yera n'ayatukura

Ishure rito rya ko mine yacu mu mwaka wa gatandatu ryubakishijwe amatafarahiye rifise umusipi usizirange ry'igitare, kandi rifise ikibaho cirabura canditseko igisoro co kugwiza.

Ishure ritoya rya ko mine ntahangwa ngagara ya mbere ikaba rifise ubuinzu y'uburiro ibirimwo ama meza n'intebe, kandi ikaba ifise n'ibitanda bihari.

Imbuga nini y'ishure rito hahagazemwo imodoka kandi imbere hari inzu igeretse kabiri itararangira kubakwa iruhande hakaba hari n'iyindi nzu y'amabati ibikwamwo ibikoresho.

Ishuri ritoya rya komine gitobe, mu ntara ya kirundo, kaba rifise inyubakwazubakishijwe amatafari ahiye ,kandi ikagira n'amadirisha manini y'ivyuma, mu mbuga hakaba hari abana b'abanyeshuri.

Ishure ritoya ryabihebeye Imana rya komine Musema, rifise amarembo yubakishijwe inzu zibiri, rukagira n'urugi rw'ivyuma rwugururwa abanyeshure binjiramwo bagiye mu mashuri.

Mu nzira igana kw'ishure ritoya rya Maramvya, harimwo abana b'abanyeshure bikoreye ibase, abandi bari inyuma bariko baragenda kw'ishure rinininya riri mbere yabo yubakishije amatafari ahiye n'amadirisha manini.

Mu nyubakwa y'ishure ritoya ryo mu gisagara ca bujumbura, muri rohero, hari ibikombe vyinshi abana bagiye batsindira mu mikino ngorora mubiri kandi no mu gusimba urumende.

Ishure ritoya ryako mine ngozi mu gisagara ca ngozi rifise inyubakwa nziza cane zirezire zigeretse gatatu zifise amadirisha menshi, kandi zisharijwe amabara y'ubwoko butandukanyi.

hakurya y'ibarabara ririko rirubakwa, hari ikibuga giteyemwo ivyatsi, kandi imbere yaho hakaba hari amashure y'ishure ritoya rya nyabikere mu ntara ya bubanza.

Ishure ritoya ryamagara rifise inyubako nyinshi zigizwe n'amashure, kandi n'ubwiherero bufise imiryango y'abahungu ni yo abakobwa imbere y'amashure hakaba hari ikigegahakaba hari n'umugabo ahagaze yambaye ishare ikiyoboruro.

Imbuga nini cane ishinzemwo igiti gikokoye, kandi cumye mbere yaho hari inyubakwa z'amashure mato mato inyuma yaho hakaba hari ishamba ry'ibiti ry'umikaratusi bitotahaye.

Ishure ritoya ryo mu gisagara ca Bujumbura muri Rohero, ryubakishijwe amatafari ahiye kandi imbere yaho hari abana babanyeshure bariko barahakinira kuberako igihe co kwinjira mw'ishure kitari bwagere.

Ishure ritoya rya komine kabeze ryubakishije amatafari ahiye n'inzuge z'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma manini cane imbere n'inyuma, kandi rikaba rifise umusipi w'igitare.

Ishure ritoya ryo kumutumba akabanga muko mine ya busoni mu ntara ya kirundo ryubakishijwe amatafari ahiye rifise inzugi z'ivyuma, kandi rifise n'amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'umutuku.

Ishure ritoya rya buyenzi muri komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura abana bariko barakinira imbere y'amashure kandi hari n'ibendera ry'igihugu c'uburundi rihamanitse.

Ishure rito ryo muri komine Rohero rigizwe n'inyubakwa zitandukanye. Imbere y'aho hakaba har'igiti kininiya gisagaraye. Hakaba hari n'umugabo yambaye impuzu y'umuhondo n'ipataro yirabura. Imbere y'aho , hakaba hari n'abagabo batatu bambaye impuzu zirabura.

K'uruhome rw'uruzitiro rw'ishure ritoya rya Ntahangwa, bahanditse indome n'ibiharuro guhera ku busa, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, umunani, icenda.

Ishure ritoya rya Komine Giteranyi mu Ntara ya Muyinga, rifise urubaho rwirabura rwanditse ko amajambo y'Igifaransa kandi ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise n'imisipi y'igitare.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere mu ntara ya Karusi ,yubakishijwe amatafari ahiye, rifise amadirisha manini n'urugi rwuguruye, kandi rikagira n'amarembo maniniya yuguruye

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, kandi imfise umuryango fise uruge rw'icuma rusize irangi ritukura, kandi rwugaye ugufise akarangi gatoya gacashyeho urushumuruzu.

Ishure ritoya rya Mutaho, rifise inyubakwa nini cane zubakishijwe amatafari ahiye, rikaba rifise idirisha rinini rifise umuryango w'ivyuma kandi iruhande rikagira numusipi w'ubururu.

Inzu zibiri zirikure imwe ifise amabati atukura yindi ifise amabati y'umugina, kandi ruhande yaho hateye ibiti birebire cane, zikaba zifise uruzitiro rubakishijwe amabuye kandi mbere yaho hakaba hari ikibuga kirimwo ivyatsi.

hakirya yibarabara imbere y'ikibuga giteyeho ivyatsi bitotahaye harigiti gisagaraye kandi hirya yaho hari inzu nziza cane ifise amabati atukura hirya kandi hari iyindi inzu nini

Ishure ritoyaryako miyinebutezi rifise umurima munini uteyemwo ibiterwa, kandi hariho n'inzo z'ubworozi ziri ku ruhande akabamwo n'igiti kinini kirekire.

Inyubako z'ishure rito rito haboneka uruzitiro gwubakishijwe ivyuma hakaba hateye ibiti vyinshi bisagaraye hakaba hari n'umuntu ariko aragendagenda mwiyo mbuga ubona ko ata twatsi turimwo.

Hakurya y'ibarabara hari ikibuga giteyeho ivyatsi bitotahaye imbere yaho hari umunara uri mbere y'amashure matomato asize ibara ry'umugina kandi hakurya hakaba n'iyindi nzu ndende.

Ishure ritoya ryo ku mutumba wa teka komini bwambarangwe intara ya kirundo ryubakishijwe amatafari ahiye rifise n'ikibaho kininiya canditseko ikibazo kirangiza umwaka mu rurimi rw'igifaransi.

Ishure ritoya rya comine Nyabikere rifise amarembo yugazwa inzugi z'ivyuma, kandi rikagira n'amazu maniniya y'igitare, imbere yaho hakaba hari n'ibiti bihateye.

Ikirasi c'ishure gisumbuye rifise idirisha rinini kandi rifise uruhome rw'umuhondo hejuru hakaba asize irangi ry'igitare hakaba harimwo n'intebe z'abanyeshure.

ishure rito rifise inyubako zubakishijwe matafar hiye rikagira inzugi z'ibyuma zisize irangi ry'ubururu kandi kikurwe n'imisozi hijya no hino n'indimiro

Imbuga irimwo inzu ndende igeretse rimwe kandi ifise amabara y'igitare ikagira n'ibara ry'umutuku, iruhande yaho hakaba hari igiti gisagaraye cane, hakurya hakaba hari iyindi nzu.

Akayira gatoya kagana kw'ishure ritoya rya komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo hari abana bane, babiri bambaye umwambaro w'ishure bariko baja kw'ishure riri imbere yabo.

Ishure ritoya ryanyabitanga ryubakishijwe amatafari ahiye, kandi rimanitseho igipapuro canditseko inzo indobo y'umukubuzo akayabu n'i cupa.

Ishure ritoya rya Magarama ya Mbere mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega, umwarimukazi ari ku rubaho ariko yigisha abana bicaye mu ntebe ubona ko bamwe basamaye abandi bariko barakurikirana.

mu kibuga c'umupira w'amaguru harimwo ivyatsi bikeya kandi hashinzemwo ibiti bibiri vy'izamu hirya yaho harinzi niniya z'igitare kandi hamanitse n'ibendera ry'igihugu

Muri iryo shure ryitiriwe mutima mwiranda ryo mu gisagara ca bujumbura yubakishijwe amatafarahiye rifise irubahoru niniya rwanditse ko ivyirwa abanyeshure baribwirye mu mwanya, kandi rifise n'intebe ndende zigaragara ata banyeshure baziwe icayemwwo.

Ishure rito ryo ku mutumba wa shore komine gitobe mu ntara ya kirundo abanyeshure bicaye mu ishure bariko biga ibiharuro na mwarimu wabo kandi urabona ko bateze amatwi cane babihanze amaso.

Ishure ritoya rya komine mwaro kuber' ubwinshi bw'abanyeshure ,basohoye intebe hanze kugirangw' abana babashe kuronka ukuntu biga kandi hateye ibiti bininiya imbere yaho har' imodoka zirabura zibiri

Ishure ryisumbuye ry'ifatizo rya komine lwigi ririmwo abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'igitare noudushakoshi tw'ubururu bicaye mw'ishure bariko bariga icirwa mwarimu yariko arabigisha aaa.

Ishure ritoya rya Kigobe mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubakwa nziza cane zisize amabara atandukanye kandi rifise n'ibiti bihateye vy' imyembe.

Amashure matoya yo mu bushaza muri komine kirundo mu ntara ya kirundo yubakishijwe amatafari ahiye kandi afise n'inyubako imwe ndende igeretse rimwe kandi ikagira amadirisha manini n'inzugi zuguruye.

Ishure ritoya rya komine Mutimbuzi, ryubakishijwe amatafari ahiye, rifis'ikibaho cirabura canditseko ijambo ry'igifaransa rimenyesha ko bazotangaza amanota ku musi wa gatanu itariki zitatu, ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri mirong' ibiri na gatandatu

inzu nini kandi ndende ifise amadirisha y'ibyuma kandi yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu kandi ikaba ifise n'imiryango myinshi

Ishure ritoya ryo ku mutumba wa Buhevyi muri komine bwambarangwe mu ntara ya kirundo, rifise inyubakwa zitandukanye zifise amabara yera zindi zubakishijwe amatafari ahiye.

Ibiro vy'umurongozi mukuru w'ishure rya komine Gitobe, ryubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise inzugi nini zirimwo zibiri z'ivyuma rumwe gwuguruye

ishure ritoya rya musaga ya mbere mu gisagara ca bujumbura, rifise inyubakwa y'igikoni yubakishijwe amatafari ahiye, kandi rifise n'imigano ibiri idugana umwotsi igihe batetse.

Inyubako y'ishure ritoya rya ngagara ya gatandatu mu gisagara ca bujumbura yubatse ku buryo bwa kijambere, ifise imiryango y'ivyuma ikagira amadirisha manini manini.

Ishure ritoya ryabuterere ya mbere rifise inyubakwa isharije amabara, kandi rifise n'umurima uteyemwo ibiti bitandukanye vy'ivyamwa, kandi boroye n'impene.

Ishure rito rya Nyakabiga mu mwaka wa kabiri, ikibaho kimanitseko impapuro mfashanyigisho: gatanu, ubusa, umunani, gatatu, icenda, rimwe, n'ibimenyetso vyo guteranya no kugabura.

Ishure ritoya ryo mw'iteka muri komine bwambara ngwe mu ntara ya kirundo rifise impome zubakishijwe amatafari ahiye, kandi hamanitseko igipapuro canditseko ibiharuro mu buryo bw'indome mu rurimi rw'igifaransa a.

Ishure ritoyaryako miyinenya biraba mu ntara ya gitega rifise amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'icatsi kibisi, kandi hakaba hari akana k'agahungu kambaye iniforume ikakiyibutura n'ishati y'uburuuwa ru gafise agasakoshi mu mugongo.

Muri komine yabwambarangwe umutumbabuhoro mw'ishure ritoya rifise icumba kinini gifise idirisha rinini harimwo intebe, ariko abana ntibari bwagere kwinjira mu mashure yabo.

mu kibanza categuriwe gukinirwa mw'abana hariho imideyo ibiri kandi hari n'ibiti bihari birebire imbereyaho hari uruzitiro runiniya ruzitijwe ivyuma imbere hakabamo inzu nyinshi

Ishure rya Kinama ya mbere mu gisagara ca Bujumbura ifise inyubako ndende kandi ishaje imbere yaho ifise imbuga ishashemwo amatafari kandi hashinzeho igiti c'icuma kiboneka ko ari ico bahoze bamanikako ibendera ry'igihugu.

Ishure ritoya rya Carama mu ntara ya Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura, umwarimu ariko yigisha abana b'umwaka wa kane, icigwa c'ikirundi, irivuga rivuga ubukene.

ishure ritoya rya magarama muri komine gitega muntara ya gitega rifise inyubakwa igeretse kandi rifise n'igiti kininiya gisagaraye nikayaniye imbuga niniya cane abana bakiniramo.

Inyubako nini igeretse rimwe y'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda mu gisagara ca bujumbura ifise ingazi badugira ko bagiye mu gice co hejuru kandi ifise n'inkingi zisize irangi ry'igitare.

Icumba c'inyubako y'ishure ritoya rishaje kandi risharije amabara harimwo mugina, harimwo iryirabura n'iryera ryijimye kandi hakaba harimwo n'intebe.

Ishure ritoya ryangagara komine nta hangwa mu gisagara ca bujumbura rifise inyubako nziza cane rifise amadirisha manini n'intebe z'abanyeshure hicaymwo umwana umwe rikagira n'ibitambara bibuzi zuba bakurasira imbere.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye rifise inzugi z'ivyuma n'amadirisha manini kandi imbere yaho hari gukinira abana bato.

ishure ritoya rya komine nyabikere rifise inyubako ndende zigenda zitonze umurongo zubakishijwe amatafari ahiye kandi zifise inzugi z'ibyuma zisize amarangi y'igitare n'amadirisha manini

Mu marembo y'ishure ritoya ryamutanga y'uburaruko hateyemwo igiti kirekire, kandi hari n'urugi rw'irembo rusize ibara ryirabura, kandi hakurya hakaba hari nzu nini nziza cane.

Duhagaze mu ntangaro y'amarembo y'ishure gisumbuye ryakomine musema, kandi dusanze abana bataragera ku mashure, kubera ko tuhagereye isaho imwe n'iminota itanu twari tuje guhura n'umurongozi w'iryo shure.

Imbere y'inyubaka z'amashure yubakishijwe amatafarahiye zifise imisipi y'igitare zikagira n'inkingi z'ivyuma zisize irangi hateye ibiti bibiri bisagaraye hari n'imodoka ihahagaze y'igitare.

Ishure ritoya rya Kiriri mu gisagara ca Bujumbura, rifise inzu nyinshi zitonze umurongo, nziza, zubakishijwe amatafari, zifise amadirisha manini, zisakaje n'amabati y'ubururu.

Ishure ritoya rya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura rifise urugo rufise urugi rw'ivyuma rwuguruye kandi rikikujwe n'inzu nyinshi za kijambere zigezweho.

Ishure ritoya rya komine marangara mu ntara ya ngozi bahubatse inzu z'icitegerezo zifise amadirisha manini n'inzugi z'ivyuma kandi risize n'irangi ry'umuhondo ukeye.

amashure mato mato ya komine mutaho mu ntara ya gitega afise inyubako zisize amarangi atukura na yera kandi nyuma yaho hateye ibiti bitotahaye

Inyubako y'ishure ritoya rya komine mukike yubakishijwe amatafari ahiye rifise inzugi rz'ibyuma kandi rifise n'amadirisha manini cyane utoraba.

Ibiro vy'uburongozi bw'ishure ritoya rya komine Nyabikere, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise umuryango ufise urugi rw'icuma, rusize irangi ry'igitare.

Ishure rya komine Butihinda mu ntara ya Muyinga, rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, kandi rifise n'urugo rwubakishijwe iminyare, bifise n'irembo ritagira urugi.

Ishure ritoya rya komine gasogwe mu ntara ya muyinga, rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise imbuga nini irimwo irakiniramwo abana batoya.

Imodoka y'igitare iri mbere y'inyubakwandende yigeretse kabiri ikiri mu bikorwa vy'ubwubatsi hahirya yaho hakaba hari inzu yera yubakishijwe amabati ibi ari yo bubiko bw'iyo nyubakwa bw'ibikoresho.

Ibiti bitotahaye bishinze mu kibuga, musi yaho hari abana babanyeshure bariko barahakinira, hanyuma bambaye amabara atandukanye, imbere yabo hariho ibendera rishinze neza rifise amabara meza.

Mw'ishure ry'isumbuye rya Musema harimwo ibirasi binini cane kandi vyiza harimwo intebe nyinshi ariko abanyeshure ntibaragera mw'ishure, bafise n'ikibaho kinini kibafasha kwiga neza ata kibazo bagize kubera ko biba bimeze neza.

Mu mbuga ya komine butaganzwa hashinze amadarapo abiri idarapo ry'igihugu n'idarapo ry'ubumwe kandi hirya yaho hateye ibiti bitotahaye cane musi y' ivyo biti naho harimwo imodoka zibiri z'igitare kandi hirya yaho hari amazu.

Inzu niniya isharije amabara atandukanye meza cane kandi hirya yaho hari iyindi nzu nyene irabana niyo kandi hari n'ibiti biri nyuma yaho bitotahaye cane hakaba n'imbuga nziza isize isima.

Abana batonya b'imyaka itatu gushika ku myaka iri munsi y'itandatu harimwe amameza n'intebe kandi harimwo ibikoresho vyagenewe kwigisha ababana kugira ngo babashe gukerebuka kugira ngo bazibaje mu mashure baciye ubwenge.

Inyubako nini cane ifise inkingi zikomeye cane zisize amabara yera n'ayatukura ifise ingazi nyinshi cane burirako kandi ifise amadirisha menshi kumpande. Imbere yaho hateye ivyatsi kumpande har'ibiti.

Urugi rutukura rwugaye rwanditseko igiharuro kabiri n'urudome a mwibara ry'igitare, ruri ku nzu ifise amatafari ahiye, iyo nzu ni nziza cane ntiworaba.

inyubako nini cane ya kaminuza y'uburundi yubakishijwe amatafari aturiye abanyeshure bariko baraduga ku ngazi yayo bariko baraja mw'ishure kugira ngo batangire ivyigwa ry'unomunsi

Inyubako ndende igeretse ifise amabara y'igitare ifise n'inzugi z'ivyuma ku marembo yayo kandi hasize ibara ritukura n'ikirere c'ubururu kivanze n'ibicu bikuvye imvura.

Inzu nini cane ifise amabara y'igitare y'urushengero rwa fekabu m'uburundi. Iruhande yaho hateye ibiti birebire, imbere mumarembo hariho imodoka ihahagaze y'igitare kandi k'umuryango naho hateye igiti kininiya ciza cane.

Abana b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa bariko baraja kw' ishure, bahetse amasakoshi y'irabura, bambaye amashati y'ubururu n'amajipo n'amabutura ya kaki, hariho n'abafise udukoti dutukura bariko birukira kuja gutonda kw' idarapo.

Ibarabara ry'ivu baariko barakora barirunzemwo amabuye menshi cane kandi hakurya yayo hari abana b'abanyeshure bavuye kw'ishure ubona ko ari nyubako niniya cane.

Turi mu rugo rw'inyubako iboneka agace gatoya k'ibati, kand'imbere y'aho hakaba har'icapa. Hahagaze n'umugabo yambaye ishati yera n'ipataro yirabura. Kandi hirya naho, hakaba hateye ibiti vyiza vy'icatsi, hakaba harimwo n'igiti c'ikigazi.

Mu kirasi c'ishure ryisumbuye rya Cibitoke harimw'abanyeshuri batatu bafise oridinatere mu minwe bariko barakora ubushakashatsi, bujanye n'ivyigwa bamaze mw imisi kugira ngo barabe ingene botez'ubwenge bwab' imbere.

Mu kibuga hahagaze imodoka y'uruvuzo n'inzu ifise ibara ritukura n'iryigitare. Inyuma hateye ibiti hejuru mu kirere, hafise ubururu bukeye kandi n'igicu gifise igitare kitagira imvura.

Mu marembo ya Kiliziya Gatolika hateye igiti kininiya gisagaraye c'ingwanzamarumbu kandi gitotahaye utoraba, uruzitiro rwayo rwubakishijwe amabuye kandi hari n'umuntu ahicaye.

Ishure ryigisha abana batoya guhera ku myaka itatu kugeza ku myaka itandatu, rifise ikibaho kininiya cirabura ciza cane. Kand'imbere y'aho, hateretse imeza ya mwarimu. Kandi har'intebe nyinshi n'udukinisho tw'abana.

Y ishure ryisumbuyey'uburimyi n'ubworozi ya kigozi yubakishijwe amatafari ahiye, kandi hari inkengeri ishinze ku biti bibiri mbere yaho hari n'utwatsi twiza dutotahaye, kandi hari n'ishurwe rihari.

Inzu nini ifise amabara y'umuhondo n'umugina imbere yaho hari urugo rwubakishijwe ibiti hakurya hari akarima karimwo ibiti n'ivyatsi bitotahaye vyiza cane bibereye ijisho utoraba.

Inyubako nini igeretse kabiri, imbere yaho mu kibuga harimwo abana b'abanyeshure bahari kandi hirya yaho hari giti gitotahaye, hari inzu hafi yaho ifise amadirisha y'icatsi kibisi kandi ni inzu nini.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kirimbere y'igiti kirekire kimanitseko ibendera ry'igihugu, kandi hirya yaho hari nzu nini ifise amadirisha yuguruye n'umuryango irya kandi hari iyindi nzu nini.

igiti kiri mbere y'abana b'abanyeshuri bambaye uduhuzu tw'ubururu kandi imbere yaho harinzu z'amashure zifise umuryango usize irangi ry'ubururu hakuryayaho hari ikigega kirekire cane

Mu kirasi c'ishure ritoya ryo ku muyumbu harimwo ikibaho c'irabura ryanditseko iryungane kora iy myimenyerezo hanyuma handitseko icenda guteranya rimwe guteranya indwi bingana n'icumi guteranya indwi bikangana na cumi n'indwi.

Abana b'amashure mato mato bambaye umwambaro wa kaki, bar'imbere y'igiti c'ibendera kandi hakurya naho hakaba abandi bana bambaye umwambaro w'ishure ryisumbuye imbere bar'imbere y'amashure kandi hakaba hamanitse n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Abanyeshure bo mu mashure mato mato bavuye kuvomba amazi bo mu mwaka wa gatanu kurya ngo basirye bakorofye ishure, kubera ko ejwe abo uzoba ari umusi w'akaruhuko batazoba bari kw'ishure kurya ngo ishure barisirye risaneza.

mashure mato mato m'umwaka wa gatandatu mwarimu yabigishije icigwa c'ibiharuro yashize rero imyimenyerezo ku kibaho yarungitse umwan' imbere kugira ngo aje gukosora umwimenyerezo yamuhaye

Ikibuga c'ishure gifise ivyatsi bitotahaye, mbere yaho hari igiti ciza cane gisagaraye, hari n'amashuri ahubatse afise amabara y'igitare, hari igicu ciza ikirere caho gisa neza gisa n'igikuvye imvura.

Igitambara cera gishashe kuri sima gicafyeko ibikoresho dukoresha mu buzima bwa misi yose, inkorofani, igipawa, inajoro, ipiki, isuka, ishoka, igipanga, irozwari n'ibinika.

inzu ndende kandi nini isize amabara y'umuhondo n'igitare ifise imiryango n'amadirisha menshi kandi bisize irangi ry'ubururu amabati asa n'umuginagina imbere yaho hateye pasicarama

Ikigo c'ubworozi ca komine nyabikere intara ya karusi cororewemwo inka n'intama gifise inyubako za kijambere zigeretse zisize amarangi meza cane y'igitare utosanga ahandi.

Inyubako z'amashure zishika muri zitanu nini cane, ziri munsi y'ibiti birebire bitotahaye, kandi imbere yaho harahinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, kandi hari n'inzira.

Inzu igeretse rimwe, kandi ifise inkingi zisize amabara yera hanyuma igifise nn'ingazi ziduga hejuru mu gice co hejuru zifise ivyuma bihatangiriye bisize amabara atukura.

inyubako ndende cane iboneka uruhande rumwe igeretse kabiri ifise imisipi isize irangi ry'igitare kandi inkingi zayo zisize irangi ry'ubururu hakurya ateye ibiti vy'icatsi

Ishure rifise isuku nyinshi intebe zirahanaguye yamadirisha maniniya kandi jyubakishijwe amatafar aturiye hanyuma ikibaho na co canditseho icigwa uyu munsi umwarimu ari bwigishe kandi abanyeshure ntibarashobora kwinjira mw'ishuri.

Ishure ryisumbuye rya Komine Bubanza intara ya Bubanza, rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi igeretse kabiri, ifise n'amadirisha manini ari ku ruhande bw'uburasirazuba.

Ikibuga c'umupira w'amaboko c'ishure ryisumbuye rya komine nyabikere imbere yaho hari abantu bariko barahakinira, kandi hari amashure maremare ageretse kabiri iruhande yaho hateye ibiti.

Ishure ryisumbuye rya Komine Muyinga, intara ya Muyinga rifise intangaro nini iteyemwo igiti kirekire, kandi mbere yaho hakaba hari n'urusengero rw'abapantekoti ruhubatse.

Inyubakwa z'ishure ry'isumbuye rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega zubakishijwe amatafari ahiye, ifise n'imbuga nini ishinzemwo igiti cimanitseho ibendera ry'igihugu

Ishure ryisumbuye rya komine Ngagara ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi, rifise inyubakwa yubakishije amatafiri ahiye, rikaba rifise n'imisipi y'igitare. Imbere hakaba harunze amabuye, kandi hakaba hari n'umuntu ariko aragenda mu mbuga yaryo.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda muri komine Kinindo mu ntara ya Bujumbura ifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye n'amadirisha abiri manini yubakishijwe ivyuma imbere yaho hakaba hahagaze umuhungu n'umukobwa.

Mu cumba kinini c'ishure ryisumbuye rya komine Mutaho mu ntara ya Gitega, umwarimu ar'imbere ku kibaho ariko yigisha, kandi abanyeshure bicaye hasi ku ntebe bariko barumviriza ivyo abigisha.

Ishure ryisumbuye ry'uburimyi n'ubworozi rya komine matara mu ntara ya mwaro, ryubakishijwe amatafari ahiye ,kandi rifise amabati y'umuginagina ,hakurya hakaba hari n'iyindi nyubakwa ndende igeretse kabiri.

Intara ya ngozi muri komine ngozi ,kurubuye hubatswe inyubakwa z'ishure ryisumbuye nzinza cane igeretse kabiri ,kandi ikaba ifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko giteye igomwe.

Sentare yisumbuye y'intara ya Kirundo, ifise inzu niniya cane, ifise imiryango itandatu n'amadirisha menshi kandi yubakishije amatafari ahiye, kandi mu mbuga hateyemwo ibiti.

Imodoka yirabura ihagaze mwibarabara iruhande y'urugo rwubakishijwe amatafarahiye rupfutswe n'ivyatsi, kandi hari inzu ndende igeretse rimwe ifise amadirisha menshi araba mu burasirazuba.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa Bushaza komine Kirundo mu ntara ya Kirundo rifise inyubakwa nziza cane kandi imbere yaho hashinze amadarapo abiri rimwe ry'igihugu irindi ry'ubumwe.

Imbuga nini y'ishure ryisumbuye iteyeho ivyatsi bitotahaye ifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi ifise n'imisipi y'igitare ; iruhande yaho ikaba ifise urugo rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryisumbuye rya Kirundo muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo, bicaye mu nyubakwa y'ishure nziza cane. Bambaye umwambaro w'ishure w'ubururu n'igitare, kandi mwarimu ari kuki baho ariko arigisha.

Mw'ishure ryisumbuye rya komine mutaho mu ntara yagitega abanyeshure bariko barakora ikibazo kiri kurubaho ica kabiri kiravuga ngo ishura neza nimwe haravuga ngo andika ibintu bibiri.

Ishure ryisumbuye rya Komine Musaga muri Kinanira ya Kabiri mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise amadirisha manini. Hakurya hakaba hari izindi nyubakwa ndende zigeretse rimwe.

Ishure ryisumbuye ryako minenyarusange rifise amazuma n'iniya cane, kandi meza inyuma yaho hari ibiti bihateye vy'imikaratusi n'imigereveriya, kandi inyuma yaho hari n'igicu kikuvye imvura.

Inyubako y'ishure yisumbuye yakomine nyabikere mu ntara y'akaruzi ryubakishijwe yamatafari aturiye, kandi rifise urubaho rwirabura ruboneka agace rwanditseko igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyabikere, ryubakishijwe amatafari ahiye n'imisipi isize irangi ry'igitare ,rikaba rifise ikibaho kinini cirabura, canditseko ikibazo c'icongereza

Ishure ryisumbuye ryo muri buterere ya mbere rifise inyubako nini igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye ifise n'inkingi zinini zisize irangi ry'igitare.

Inzu nini iboneka umusaya w'iburyo kandi yubakishijwe amatafarahiye ikaba ifise imisipi y'igitare iruhande yaho harunza amabuye ku ruhande hari uwo mugabo ariko aragenda yambaye ikabutura.

Ishure ryisumbuye rya Mutanga ya ruguru mu gisagara ca Bujumbura, yubakishijwe amatafari ahiye kandi rigeretse rimwe, mu kibuga hakaba harimwo abanyeshure bariko baraza kw' ishure

Ishure rya komine nyarusange mu ntara ya gitega, ryubakishijwe amatafari ahiye ,ryubatswe mw'ishamba rikikujwe n'ibiti, kandi ahantu hamanuka ubona ko abana bashobora guhura n'ingorane.

Ishure ryisumbuye rya komine nyabikere rifise ibi ikibanza kininiya kirimwe ivyatsi gikikijwe n'ibiti aboneka inzu ntoya y'ishure hari abanyeshure baje kwicara mw'ico kibanza.

Ishure ryisumbuye rifise imbuga nini itegeko ibyatsi kandi ifise n'inyubakwa zubakishije amatafari ahiye ifise imisipi y'igitare iruhande yaho hakaba hahagaze umuntu yambaye agapira gatukura n'ipantaro yera.

ku munsi wa pasika aba kirisu bazindukiye muri kirize ya katolika mu gisagara ca bujumbura kumva misa aho patiri yabigishije ivyurupfu gw'umwami wacu yezu kandi hari hicayimwo n'umubikira

Ishure ryisumbuye rya Komine Marangara mu ntara ya Ngozi, rifise ukibuga kinininya gishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu, kandi imbere yaho hari imodoka zihahagaze zera n'izisa n'uruvuzo.

Ishure ryisumbuye ryako miy'inerohero rifise inyubako nziza cane, kandi rikagira umurima ushashemwo amatafari ishinzemwo n'amabendera atatu, kandi imbere yaho hakaba hari n'ibiti birebire.

Imbuga nini y'ishure ryisumbuye rya komine mutaho rishinzemwo igiti kimanitseho ibendera ry'igihugu kandi hakurya hari inzu nini ndende igeretse gatatu iruhande yaho hakaba hari nzu y'ishuri.

Ikibanza kirimwo ivyatsi uruhande rumwe, urundi ni musenyi uvanze n'amabuye, hakurya yaho hari abana babiri b'abakobwa bicaye n'umuhungu umwe ahagaze, iburyo bwabo hari giti c'inganzamarumbu kirekire.

inyubako y'ishure ryisumbuye iboneka uruhande rumwe, yubakishije amatafari ahiye, mu kibuga caryo hakaba hahagaze imodoka zirabura, nizifise amabara yera.

Inyubako ndende zibiri zirabana zigeretse kabiri kabiri zirimwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro ubaranga, kandi imbere yaho hari imodoka zibiri zihaagaze.

Ishure ryisumbuye rya komine gashoho mu ntara ya Muyinga ryubakishije amatafari ahiye kandi rifise ikibaho cirabura canditse ko igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongi ibiri na gatandatu.

Inyubakwa z'ukwiyakiramwo zubatswe mu buryo bwa kirundi, kandi imbere yaho hakaba hashinze amabendera y'igihugu, kandi umurima ukaba urimwo ibiti vy'amashurwe vyiza bibereye.

Ishure rito rya nyakabiga ya mbere ryo mu gisagara ca bujumbura rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye, rifise ikibaho kinini canditse ko imyimenyerezo y'ibiharuro cenda guteranya rimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana cumi n'indwi.

Ishure ryisumbuye rya mutima mwiranda mu kinindo mu gisagara ca bujumbura rifise inyubakwa nziza cane zisize amabara zibakishijwe amatafar ahiye n'amabuye kandi zifise n'ingazi.

Ishure ryisumbuye rya komine rumonge mu ntara yamakamba rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, kandi zikaba zigeretswe rimwe imbere yaho hakaba hari umuntu yicaye hasi.

Ishure ryisumbuye rya komine matana ,mu ntara ya bururi, rifise inyubakwa ndende nziza cane ,kandi ikagira n'umurima uteyemwo ibiti bitandukanye, vy'ivyamwa.

Ishure ryisumbuye rya komine ngozi, intara ya ngozi rifise inyubako igeretse rimwe kandi isharije amabara y'ubwoko butandukanye harimwo iatsi kibisi, gitare n'umutuku.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'amadirisha y'ivyuma manini.

Ishure ryisumbuye rya budahunga komine bwa mbara ngwe intara ya kirundo mu mbuga yaryo hateyemwo igiti kinini, kandi gisagaraye ikagira n'inyubakwa nziza cane zigeretse rimwo.

Inzu nini cane yubakishije amatafari ahiye, kandi ifise amadirisha manini n'inzungi z'ivyuma, kandi ndende cane igabuyemwo kabiri ikindi gice nkikiboneka neza.

ishure ry'isumbuye rya komine bukeye mu ntara ya muramvya ryubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise amadirisha manini akozwe mu vyuma rikagira n'inkingi nini zibiri zisize ibara ry'ubururu

Mu nkambi y'impunzi ya mahama mu gihugu c'urwanda kunzuye amahoro, hari umugambi wo kwigisha abana b'abahungu n'abakobwa batabashoboye kurangiza amashure yisumbuye kandi bakaba bafise ibyarahani bya kijambere.

Ishure ryisumbuye rya mukoni komine muyinga intara ya muyinga rifise imbuga nini igice kimwe giteyemwo ivyatsi bitotahaye, kandi hari abanyeshure bariko barakiganiriramwo.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyabiraba biboneka ko rishaje inkuta zaryo zaharaguritse kandi n'ikibaho caryo gisa naho canditseho amajambo atabasha gusomeka neza.

Ishure ryisumbuye rya mutanga y'iburaruko mu gisagara ca bujumbura ifise inyubako igeretse rimwe kandi ndende ziza cane isize amabara, imbere mu kibuga cayo hashinze igiti kimanitseho ibendera ry'uburundi.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumbaruzo komine giteranyi mu ntara ya muhinga yifise inyubakwa zishaje zubakishijwe amatafarahiye zifise imisipi y'igitare kandi zifise n'amabati ashaje.

Shure ryisumbuye rya ko mine kiryama rifise imbuga y'ishure irimwo ibomba y'amazi abana baja gukarabako igihe baje mu karuhuko, kandi bagagira n'umwambaro w'ishure woigitare ku mashati n'amapantaro n'amajipo yirabura.

Ishure ryisumbuye rya komine Musaga muri Kinanira ya mbere ryitiriwe mutima mweranda rifise urugo rwubakishijwe amatafari ahiye n'idirisha rinini ryubakishijwe ivyuma.

Ishure ryisumbuye rya Ngagara ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura, rifise inzu zishaje cane kandi rikagira n'uruzitiro rw'ivyuma, rikaba rifise n'igiti giteye mu mbuga yaryo.

Ishure ryisumbuye rya Komine Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise amadirisha manini akozwe mu vyuma, kandi rifise n'inkingi zisize amabara y'ubururu.

Inzu nini nyinshi zigize ikirwati, kandi imbere yazo mw'irembo hahagaze umugabo, kandi iruhande yaho hari iyindi nzu iboneka hanze ihagazeho uyundi muntu.

Uburaro bw'ishure ryisumbuye rya komine Nyabikere abanyeshure bazindukiye mu masuku bamesa impunzu zabo kandi bariko barakora n'utundi dukorwa dutuma badasamara.

Mu mbuga hicaye abana babiri abandi barahagaze bitegereza imbere, hari umugabo ari ruhande y'imodoka, kandi imbere yabo hari inzu ndende yubatse ifise amadirisha ane.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye, kandi rifise imisipi y'ubururu rikagira n'inkingi zisize amabara y'ubururu zikaba irifise amadirisha manini manini ninzugi nini cane.

Ibiro by'umurongozi mukuru w'ishure ryisumbuye rya komine Gitobe mu ntara ya kirundo, ryubakishijwe amatafari ahiye rifise n'urugi rw'icuma rusize irangi ry'ubururu.

Ku mine busoni mu ntara ya kirundo iherutse kubaka inyubakwa nshasha z'amashure yisumbuye nziza cane utoraba zibereye ijisho, kandi zifise idirisha n'imisipi y'igitare.

Ishure ryisumbuye rya Mutanga y' ubumanuko mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubakwa nziza cane zigeretse rimwe kandi hari n'igiti kirekire ciza kihateye, imbere yaho akaba hari n'agashamba k'ivyatsi.

ishure rikuru rya komine gitega mu ntara ya gitega mu mbuga yaryo hamanitsemwo ibendera ry'igihugu kandi rifise inyubako ndende ifise inzu zitatu zigerekeranye

Ishure ry'isumbuye rya jabe mu gisagara ca bujumbura, mu ntara ya bujumbura, ryubakishijwe amatafari ahiye, rigeretse rimwe ,ku mpome hegamiye abana b'abanyeshure baje kwiga.

Ishure ryisumbuye rya Magarama komine Gitega mu ntara ya Gitega, ibiro vy'umurongozi waryo ryubakishijwe amatafari ahiye n'urugi rw'ivyuma rusize ibara ry'ubururu

Inyubakwa z'ishure ryisumbuye rya Mukenke ryubakishijwe amatafari ahiye rifise imisipi yirabura niy'igitare kandi rikagira amadirisha maniniya n'inzugi z'ivyuma.

Shure ryisumbuye ryamusaga mu gisagara ca bujumbura rifise imbuga nimi, kandi rifise inyubako zigeretse kabiri i ruhande yaho hakaba hari igiti gisagaraye.

Ishure ryisumbuye rya komine nyabikere ryubakishijwe amatafari ahiye yanditse ko urudome e rgifise n'idirisha rinini risize irangi ry'igitare, ikagira n'inkingi nini zifise ibara ry'ubururu rikaba rihagaze imbere abanyeshure.

Imbere y'inyubako azishure ryisumbuye muri ko minelohero mu gisagara ca bujumbura ahagaze ikibumbano canditseko amajambo mu ndome zitukura n'izi icatsi kibisi, kandi ruhande yaho hari ishengero.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitega mu ntara ya Gitega rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye isakaje amabati y'umugina kandi harimwo abahungu babiri bariko baragenda.

ishure ry'isumbuye rya mukenke komine bwambarangwe muntara ya kirundo rifise igikoni kinini gifise ibisafuriya binini biriku mashiga babatetse ubonako batarahisha

Ishure ryisumbuye rya komine nyamurenza ryubatse mu biti kandi rifise n'ikibanza kinini cane ataye gikorwa barakoreramwo kikirinko ibyatsi gusa kandi bariko barategura kubakamwo amashure mashasha.

Ishure rikuru ryisumbuye rifise inyubakwa igeretse rimwe rifise n'inkingi zisize irangi ry'igitare, kandi imbere yaho hateye ibiti abanyeshure bariko baraza barigana rifise imbuga nini igice kimwe kiteyemwo ivyatsi bitota haye.

Inyubako y'ishure yisumbuye ya Nyakabiga ya gatatu mu gisigara ca Bujumbura, ifise impome zisize amabara y'umuhondo ukeye kandi n'ubururu. Ikagira n'inzugi nini z' ivyuma zugaye.

Ishure ryisumbuye rya Ntahangwa, Komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubakwa nini zigeretse kabiri kandi ubona ko zibereye ijisho, zubakishije amatafari ahiye.

Ibarabara ryagutse ry' ikaburimbo hakurya yaho hari amazu menshi y'igitare kandi hateye ibiti birebere cane. Hari hirya n'igiti gisagaraye c'inganzamarumbu ciza giteye igomwe ntiworaba.

Ishure ryisumbuye ryangagara ya gatatu muri komine ntangwa mu gisagara ca bujumbura kabaha rifise umurima uri mwo ivyatsi vyiza bitotahaye, kandi hakaba hateye n'igiti gisagaraye kigufi.

Ishure ritoya rya komine Muyinga mu ntara ya Muyinga rifise imbuga nini hakaba hubatsemwo inz'imwe ari iboneka y'amashure kandi kababa hateye igiti gisagaraye cane imbere hakaba hari n'ikindi kirekire.

inzu yugwaruka ya komine kamenge ifise icumba c'isomero kirimwo ibitabo bitandukanye yigisha kahise y'uburundi n'ibiharuro n'ibindi vyigwa bitandukanye bifasha abana mubuzima

Ishure ryisumbuye ry'abahungu mu ntara ya gitega muri komine gitega rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye rifise amadirisha manini mbere yaho hakaba hara, kandi kaza ugatoya karimwo umusaraba n'igishushanyo ca yesu.

Ishure ryisumbuye rya Komine Ntega mu ntara ya Kirundo, ryubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise n'amadirisha manini akozwe mu vyuma, kandi rifise inkingi nini zifise irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya komine nyabikere ifise imbuga nini, kandi rifise amazu meza yubakishije amatafara ahiye hakaba hateye ni igiti, kandi hakurya hakaba harayandi mazu menshi cane.

Mu ntangaro y'imbuga hagati hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi, kandi hirya yaho hari nzu nini ifise imisipi y'igitare iruhande yaho hakaba iyindi nzu iboneka igice imbere yaho mu maso hakaba hariyo igie ti gisagarayi.

inzu ndende cane mu burebure iboneka uruhande rumwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise ingazi umuntu yurira ko ariko aragenda hagati y'inzu n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye

Imbere y'inyubakwa igeretse kabiri y'ishure ritoya rya komine nyanzarake hari imodoka ihagaze itukura iri ruhande y'umugabo ahagaze, kandi imbere yaho hari abana b'abanyeshure bamwe bicaye abandi bahagazi.

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye, kandi rifise ikibaho cirabura, hakaba harimwo abagore n'abagabo bariko biga, babahaye kwandika ijambo "kwashi".

Inzu nini ifise imiryango mininiya n'amadirisha bitagira inzugi, ifise imisipi isize irangi ry'igitare, kandi ifise hejuru ku mabati umusipi usize ubururu.

Inzu nini ifise inkingi isize amabara biri y'igitare n'iryubururu kandi ikaba ifise urugi gw'icuma rusize irangi ryirabura hakaba hariho imbere yaho umuntu ariko aragenda.

Ishure ry'isumbuye rya komine Rohero rifise imbuga nini igice kimwe kiteyemwo ivyatsi bitotahaye. Gihagazemwo abantu bambaye impunzu zera n'izirabura kandi rikagira n'uruzitiro runini.

Ishure ryisumbuye rya komine vumbi rifise imbuga niniya cane irimwo ibenderary'igihugu, kandi imbere yaho hakaba hari igiti kirekire n'ishure ryubatswe rigeretse kabiri.

Ishure ryisumbuye rya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura, igisagara ca Bujumbura rikaba rifise inzitiro zifise ibibambasi bisize ibara ry'umuhondo ukeye, kandi rikaba rifise n'inzugi z'ivyuma imbere hakaba hariyo amashure meza cane.

Mu marembo yinjira mw'ishure rikuru rya komine Nyabikere, hateyemwo igiti kininiya c'inganzamarumbu kandi no mu mbuga yaryo hateye ibindi biti bisa naco vyinshi cane.

Nyubakoba y'ibiro vy'umurongozi w'ishure ryisumbuye rya komine mutanga rifise ubwiherero bubiri bufise inzugi zisa n'ubururu, kandi ibihome bikaba bisize umuhondo.

Mu mbuga nini hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi, kandi imbere yaho hari nyubakwa ndende igeretse kabiri imbere yaho hari igiti musi yacu hariho imodoka y'igitare n'izindi zibiri z'uruvuzo.

Inzu ngufi yubakishije amatafarahiye ifise amadirisha atatu manini-manini kandi iri musi y'inyubako ndende igeretse gatatu ifise imisipi y'igitare.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari ahiye, rimanitse ko inkengeri kandi riboneka ko rishaje hirya yaho hakaba hateye igiti cy'umuyembe munsi yaho hakaba hari imodoka y'igitare n'iy'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya nyabikere rifise imbuga nini hagaze imodoka yirabura hashinze n'ibiti vy'ivyuma bimanitseho amabendera y'igihugu, kandi rifise n'inyubako ziboneka ko zishace.

Ishure ry'isumbuye rifise icumba cubakishijwe amatafari ahiye harimwo urubaho rwanditseko ibiharuro, kandi imbere yaho hakaba hateretse intebe n'imeza vy'umwigisha.

Imbuga nini y'ishure ryisumbuye, hashinzemwo ibiti bibiri by'amabendera rimwe ry'igihugu n'irindi ry'ubumwe bw'abarundi kandi ruhande yaho h abanyeshure bariko baragenda bagana mw'ishure.

Ishure ryisumbuye ryo mu kigobe muri komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura, ifise inyubako zibiri nini kandi ndende zisharije amabara y'igitare n'umugina kandi zifise n'inzugi z'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe Mutima Mweranda rya Komine Rohero mu ntara ya Bujumbura, ryubakishijwe amatafari ahiye, n'idirisha rininiya bigize uruzitiro rwaryo, kandi imbere yaho hari biti bininiya.

Ikirasi c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari ahiye. rifise urugi rw'icuma kandi rifise n'amadirisha abiri maniniya yuguruye. Imbere hakaba ikibaho gitukura rikaba rifise n'intebe ata abanyeshure bazicayemwo.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ndende nziza igeretse kabiri, kandi itonzeho abana bambaye umwambaro w'ishure w'igitare n'amapantaro y'ubururu.

Imbuga nini y'ishure ryisumbuye rya kumine nyakabega kabaryubatsemwo inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye, kandi hari n'igiti kirekire gisagaraye cane.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya mbere mu gisagara ca bujumbura rorifise inyubarwa kwa zakija mbere zigeretse rimwe, kandi iruhande yaho hari imodoka yirabura ikaba ifise n'urugo rwubakishijwe amabuye rupfutswe ni ibiti bitoya.

Imbuga nini irimw'ibendera ry'igihugu ikaba yubatsemwo inzu ndende cane ryeretse kabiri, kandi hasi hakaba hari imodoka y'igitare n'izindi zibiri z'uruvuzo hirya yaho hakaba hateye ibiti vyinshi bikikuje.

Ishure ry'isumbuye rya buterere ya mbere mu gisagara ca bujumbura rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise n'ikibaho kinini cirabura kandi hakaba hari n'ikindi k'imeza cubatswe muri sima.

Imbuga nini cane ishinzemwo ibendera ry'igihugu iruhande yaho hari ivyatsi biri imbere y'inzu y'igitare kandi hirya hakaba hari igiti gitotahaye kinini cane.

Imbuga nini iteyemwo ivyatsi bitota hayeho irya yaho hakaba hari umuntu ahagaze ruhande y'inzu ifise imisipi y'igitare hakurya hakaba hari ikindi kizu kirekire gifise amabati yirabura.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda ryo mu gisagara ca bujumbura rifise uruzitiro rubakishije amatafarahiye rifise amadirisha abiri imaniniya cane, kandi rufise n'urugi rw'ivyuma rwo ku marembo mbere yaho hagaze abakobwa babiri.

Ishure ryisumbuye bitiriye mpuzamakungu riri mu gisagara ca bujumbura muri komine rohero rikaba rifise inyubako ndende, kandi igeretse rimwe risharije amabara.

Ishure ryisumbuye rya Kigozi komine Kirundo intara ya Kirundo ibirasi vy'amashure vyabaye bike biba ngombwa yuko abanyeshure bicara hanze akaba ariho bigira kubera ubwishi bwabo.

Ishure ryisumbuye rya komine nya rusange y'intara ya gitega, ifise inyubako igeretse kabiri kandi ifise n'amadirisha ku ruhande kandi ikagira n'imisipi isize amarangi y'igitare.

ishure ryisumbuye rya mukoni komine muyinga intara ya muyinga ryubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo kandi rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye rikagira n'inyubakwa nini nziza cane

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya mbere, rifise inyubako zisize irangi ryera n'iryirabura kandi hateretse isakoshi yirabura, biboneka ko umwana yayibagiriyeho, kandi rikagira n'uruzitiro rufise ivyuma bisize ibara ry'ubururu.

Ishure rikuru ryo muri rohero mu gisagara ca Bujumbura rifise icumba kinininya bakoramwo imyitozo ngurura mubiri harimwo umusore ariko arakora imyitozo afise igipanga mu ntoki.

Ishure ry'isumbuye riri mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe mutima mweranda rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye rikagira idirisha rinini ya ry'ibyuma hakaba hari n'igiti kinini giteye iruhande yaho.

Ishure ryisumbuye rya komine nyanzarake rifise imbuga nini itemwo ivyatsi bitotahaye igice kimwe, kandi ruhande yaho hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye n'umusipi wuw igitare.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mukoni mukomine Muyinga mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye n'umusipi w'igitare, kandi abanyeshure bakaba bari mu mbuga bariko barakina.

Igiti gisagaraye c'umukaritusi? kiri ruhande y'inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye, ifise imiryango minini kandi isize irangi ry'igitare hejuru ikaba ifise ubururu.

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye rya cibitoke mu ntara ya bujumbura, hazindukiye ivyigwa nkarishabwenge, vyakoreshejwe n'abazamu batatu b'abazungu kandi harimwo n'umwigisha w'umwirabure.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye rifise inkingi z'ubururu kandi rikarya n'igisenge c'igitare, rikaba rifise n'idirisha rinini mbere yaho hakaba hahagaze abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya komine mwinga intara ya mwinga rifise inyubakwa nziza cane isharije amabara rifise urubaho runini rurerure, kandi imbere y'abanyeshure hahagaze umwarimukazi, ariko arabasiguwa urira.

Mumbuga y’ishure ryisumbuye ririmwo ikizinga c'ivyatsi, kandi imbere yaho hahagaze abantu bariko baragendagenda, kandi imbere hakaba hariho inyubaka yaryo ndende igeretse rimwe, kandi kaba ifise imisipi yigitare.

Imbuga nini cane itemwe igiti kinini c'inganzamarumbu hiye irahari igiti coikigazi kiriruhande y'inzu ifise ibara ry'igitare, kandi ikirere gifise ubururu bubanze n'ibicu vy'igitare.

Inzu ikomeye cane kandi nini itezwe n'inkingi kandi isize amarangi yera nay'ubururu, ayifise inzugi zibiri, rumwe ruruguruye kandi imbere yaho hari abagabo babiri, umwe ariko aragenda.

Inyubako nini igeretse kabiri kandi ifise amadirisha menshi cane hasi no hejuru, imbere yaho hagaze umwana w'umukobwa araba mu kibuga c'umupira w'amaboko hirya yaho hakaba hari imodoka y'igitare.

Amashure yisumbuye abanyeshure bari mu kibuga cayo rifise n'uruzitiro rurerure cane, kandi hakurya yaho hari barabarary'ikaburimbo ririmwo umuduga wirabura n'abantu bariko bararengana bagenda n'amaguru.

Ivyatsi biri mbere y'ikibuga gishinzemwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi kandi mbere yaho hari amashure abana bigiramwo gusoma no kwandika kandi bikagenda neza hari n'igiti c'inganzamarumbu kihaboneka.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rifise ikibaho cirabura candikishijweho indome zitukura n'indome z'umuhondo zigaragaza urutonde rw'urukurikirane rw'ivyigwa abanyeshuri biga mundwi.

Imbuga y'amashure yisumbuye iteyeho iyatsi bitotahaye imbere yaho har'amadarapo ahashinze abiri kandi afise amabara atandukanye, hanyuma imbere yaho har'ibiti bihateye kandi har'amazu meza afise amabati y'icatsi kibisi.

Ishure rinini cane, abana bicaye hasi ku ntebe, bariko bariga bambaye imyambaro y'ishure y'igitare, kandi mwarimu wabo arikw'arabasigura cane kubera ko, icigwa arikw' arabigisha ar'icigwa gikomeye caane.

inzu nziza cane ifise amabara y'igitare hateretse isakoshi yirabura y'abanyeshure, n' umunyeshure yayihateretse kandi hari idirisha rifise ubururu ,ubururu bwiza cane.

Ikibuga kiri mbere yanje kifise umusenyi harimwo niutuzinga turimwo ivyatsi bitotaye ntirya hariyo amaze meza cane hejuru ikirere caho gisa n'igikuvya imvura, ariko kikaba gifise n'ubururu bukeye.

Amashure mato mato mu kibuga hateye giti kiduga cibumvye giteye igomwe kuraba hasi hakaba hari n'utundi duti dutoya tumeze nk'amashugwe kandi hari n'inzu iri kure cane uyiravye ubona ko umenga ni igikoni batekeramwo abo bana.

Mu gisagara ca bujumbura kw'ishure ritoya ry'abana rya king skuru hari ibendera ry'igihugu, kandi hari n'abantu baje baherekeje abana, kubera ko wari umusi wa mbere batangishwe.

Mu mbuga ya komine Musaga hashinze ipoto y'icuma imanitse ko ibendera ry'Uburundi, hirya yaho har'igiti kinininya gisagaraye, kandi hirya naho har'izindi nzu ,hariho n'umuntu arik' aragenda.

Ikibuga kinini cane cubatsemwo inzu igeretse kabiri hasi hahagaze imodoka zifise amabara yera nay'uruvuzo kandi imbere yaho hari idarapo rishinzeho ry'igihugu c'Uburundi hateye n'ibiti.

Ishure ryisumbuye rya ko mine bwa mbara nge intara ya kirundo rifisemwo ibirasi bifise ibibaho vyiza cane biteye igomwe ntiworaba abanyeshure baho bigamwo baca iye ubwenge.

Inyubako nziza cane isize hasi neza, kandi mfise imtome zisize amarangi y'igitare zifise n'imyango y'ivyuma myiza cane bigaragara ko hano turi turi muri korodoro yayo.

Amabendera atatu atandukanye y'ibihugu, ari mbere y'inyubakwa ndende igeretse kabiri nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye kandi hari n'umurima ufise ubwatsi butotahaye n'igiti gihagaze ciza gisagaraye cane ntiworaba.

Inyubako nini cane y'umugwa mukuru w'intara ya Gitega, imbere y'aho hashinze idarapo n'igiti kirekire ciza cane, kandi hari abantu bariko barayigana hakagira n'imbuga nini cane.

Inyubako ndende cane igeretse kabiri, ifise amadirisha menshi iboneka ko itararangizwa kubakwa ifise imisipi isize irangi ryera, ikirere c'ubururu kivanze n'ibicu vyera, kandi uruzitiro rwayo rwubakishijwe amatafari ahiye hakabamwo n'utwo bita amakositara.

Imodoka yirabura ihagaze iruhande y'idarapo ry'igihugu c'Uburundi mu kibuga kininiya cane nija yaho hari amazu menshi aboneka nkaho ari ibiro bya komine butaganzwa mu ntara ya karusi.

Inyubako y'ishure ryisumbuye yubakishije amatafari ahiye ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu nigisenge gisize ry'igitare abanyeshure bariho bambaye iniforome y'ubururu.

igiti gitotahaye kirekire ciza cane imbere yaho hari inzu y'igorofa ikingirijwe naco hirya yaho hari ivyatsi bitotahaye cane kandi hari n'ikibuga gicumusenyi gusa

Inzu nziza cane ifise imiryango yuguruye, ifise amabara yera kandi amabati yayo ariko ibintu bishinze bimeze nk'ivyuma, hanyuma mu mbuga hakaba hariho ibiti bihateye.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako nziza cane za kijambere, zikikujwe n'ibiti bitotahaye, kandi hari n'ikibuga c'urukino rw'amaboko, harimwo n'abantu bariko baragendagendamwo basa naho bagiye gutangira umukino.

Ihoteri ifise urugo rwubakishijwe amatafari ahiye rufise amadirisha abiri y'ivyuma hasi rukaba rufise ibara ryirabura hejuru rukaba rufise itara rukagira n'icapa kiharanga.

Mu mbuga y'ishengero rya pantegoti yo mu Kayogoro ahagaze imodoka ntoya y'igitare kandi hari n'igikarabiro gifise indobo y'icatsi abakirisito bavuye mu ishengero bakarabiramo kurya birindi ngwara zitegwa n'isukurike.

Abana bo mw'ishure ryisumbuye ryo muri Ngagara ya mbere, rifise uburaro. Uyu munsi bazindukiye mu masuku yo kumesa impuzu z'abo, n'amashuka ,kubera ko atavyigwa bari bafise, kuko uyu munsi wari munsi w'akaruhuko.

Inyubako y'ishure ryisumbuye igeretse kabiri ninzu ndende cane ifise amadirisha menshi hasi no hejuru ,imbere yaho hariko haraca umwana w'umukobwa ahetse isakoshi yirabura mu mugongo.

Inyubako yubatse neza igeretse gatatu iri mu kibanza kinini cane harimwo umusenyi kandi hateye ibiti vyiza bitotahaye, vya bindi bisharije ahantu kugira ngo abantu bose baze kuharaba kugira ngo banezerwe.

Inyubako itararangira kubakwa isiz' irangi ry'igitare ndende izitijwe uruzitiro rwubakishijwe amatafar 'ahiye ,n'urugi rw'irembo runiniya gwirabura imbere yaho hagaz'umugabo

Inzu nini igeretse rimwe ifise amadirisha mu ruhande rw'iburasirazuba ikagira n'umuryango winjira hejuru umuntu adugiye ku ngazi imbere yaho hari akandi kago.

Ibarabara ririmwo imodoka iruhande yaho hari urugo rwiza ruriko ibiti bitotahaye cane .Inzu niniya igeretse kabiri ifise amadirisha menshi.

Muri Kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata ca kahise, umwarimu ariko yigisha abanyeshure akoresheje icuma c'ikoranabuhinga, kijana amasanamu ku gitambara.

Ishure rikuru rya kaminuza y'igihugu mu gisagara ca bujumbura, rifise inyubako nshasha ririko rirubaka kandi abafundi bambaye imyambaro y'akazi isa n'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya kaminuza y'Uburundi mu gisata nderabigisha mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura bazindukiye mu kibazo cukurangiza umwaka kandi mwarimu ari mbere yabo.

Kuri kaminuza nderabigisha mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure bari mw'ishure, bariko barakora ubushakashatsi, kucigwa gishasha kizofasha abana bazoba bariko barafasha mur'ico gihe.

Munzu y'amakoraniro hateraniye abantu baje gukarihirizwa ubwenge mu vyigwa bariko bigishwa bifashishije icuma cerekana amasanamu bariko barakurikira kugira ngo babashe gutahura neza ibyo batari basanzwe bazi.

Kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'imyuga, abasore babiri bambaye impunzu z'akazi bari mu cumba bakoreramwo bambaye n'inkofero zibarinda amasase kandi bafise icuma bariko barasudira.

Muri kaminuza y'uburundi muri izege mu ntara ya gitega komine gitega mu gisatacubwubatsi abanyeshuri bari mu nzu ikorerwamwo ibyo guteranya ibyuma ubona ko bashishikajwe navyo

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata co guteka, abahinga batatu bariko bategura imfungurwa, zirimwo ibitunguru n'amakaroti kandi, hariho n'ibicupa bininiya birimwo ivyo bakoresha mu guteka.

Muri Kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura mu Gisata c'Indimi, abanyeshure bari mw' ishure bariko basubira mu vyigwa kubera ko mwarimu wabo siho ari.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'ubushakashatsi hazindukiye abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu bamwe bari ku bimashini binini cane bariko barabikoresha.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata kijanye no guteka umwana w'umukobwa yari ahejeje gutegura imfungurwa nziza cane yazishize kw'isahani.

Umubikira arongoye ishure ritoya ry'abihebeye Imana yazindukanye abana batoya b'abanyeshure kugendera ishure rya kaminuza nkuru yo mu gisagara ca bujumbura ngo barabe uko bigenda.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ibijanye n'ukwigisha gusudira hariho abagabo babiri bambaye imyambaro itandukanye, umwe yambaye uwubururu, uyundi yambaye igisarubeti ca kaki, bambaye n'ibikofera bipfuka mu maso kugira bibarinde urumuri.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura mu gisata c'ubuvuzi abanyeshure biga ivy'ubuganga bari mu cumba c'ibagiro bariko biga ukuntu babaga umuntu.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura abafundi bambaye umwambaro w'ubururu n'inkofera z'umuhondo bariko bubaka urugo rwaryo, kubera ko rwari rwarahomvutse.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata cikoranabuhinga hari umugabo yambaye umwambaro w'akazi w'ubururu yambaye n'uturinda ntoki kandi ariko arakora ikimashini kinini

abagabo babiri bibonekako bariko barategura ibikoresho bijejwe no gufata amasanamu hariho kimwe gihagaze ku maguru yacu hariho n'intsinga ziri hasi zitukura n'izirabura bakoresha mu kazi kabo

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura, mu cumba kininiya abanyeshure bicayemwo ubona ko baje mu vyigwa nkarishabwenge n'umwambaro wabo w'igitare.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata kijanye n'ivyo guteka neza umwana w'umwigeme yambaye impuzu y'akazi yafise isahani mu ntoke iriko ibifungurwa yateguye.

Abahinga bize ivyo gukora imodoka n'abagabo bashika mu umunani, bambaye impuzu y'akazi y'ubururu kandi bafise imodoka bariko barakora yuguruye umuryango.

Mu cumba kinini c'ikoranabuhinga harimwo abahinga batatu, bariko barakora ku buhinga bw'ivyuma, bariko baragerageza ibimashini bininiya cane kugira ngo, bakomeze gukora akazi kabo neza.

abanyeshure biga muri kaminuza y'uburundi mu mwaka wa kabiri bambaye umwambaro w'ishure amashati y'igitare n'amapantaro n'amajipo asa n'ubururu kandi bicaye ku ntebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma

Mw' ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubuvuzi, abanyeshure bariko barakora ubushakashatsi ku muti mushasha uzobasha guhangana na marariya mu myaka irimbere

Muri kaminuza y'uburundi mu ntara ya bujumbura mu gisata c'itumatumanako no kumenyesha amakuru abanyeshure bicaye mwishure bariko bariga bakoresheje icuma c'ikorana buhinga kijana amasanamu ku gitambara.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'itumatumanaho no kumenyesha amakuru abanyeshure bari mw'ishure rifise amadirisha maniniya yuguruye kandi n'ibitambara vyuguruye hanyuma bariko biga icigwa c'imenyeshamakuru.

Ishure rya kaminuza nkuru y'igihugu c'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, abanyeshure bicaye mw'ishure. Ni mu masaha yo kwiga, bafise umwarimu ariko arabigisha.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata kijejwe gukora umuyagankuba uva ku zuba bicaye abahanga batatu bafise ibikoresho bakoresha mw'ako kazi kabo ka misi yose.

Ishure rya kaminuza y'igihugu c'uburundi mu gisagara ca bujumbura rifise inyubako zikomeye cane, kandi kagira n'umurima utemwo ibiti bitoya vy'umutako hakabamwo n'igiti kirekire.

Kaminuza y'ubugenegene mu ntara ya gitega muri komine gitega mu gisata c'imyuga abanyeshure bazindukiye mu mirimo ya misi yose bariko bakora intebe kandi bambaye umwambaro w'akazi.

Ishure rya kaminuza mu gisata c'imyuga abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi w'ubururu bariko barakora, kandi ubona ko bashishikaye ku maso yabo hariko akamwenya.

Muri kaminuza y'uburundi mu ntara ya gitega komine gitega abana b'abasore bambaye umwambaro mumukazi uri mw'ibara ry'ubururu nudupira turi mw'ibara ry'umucungwa bariko bakanika imodoka.

Ishure rya kaminuza ya Gitega gitega, mu gisata cigisha imyuga yo gusudira, hari umusore yicaye hasi, yambaye umwambaro w'akazi n'amarori, kandi ariko arakora akazi ko gusudira.

Muri kaminuza y'imyuga mu ntara ya Gitega mu gisata cigisha gukora ibirato cicayemwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu kandi umwarimu wabo w'umuzungukazi ariko arabigisha

Mu cumba c'inyubakwa za kaminuza y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura hateraniye inama yahuje abarimu bavuye mu bihugu by'amahanga n'abarimu bo mu gihugu biga ku bwenge bukorano.

Muri kaminuza y'ubugenegene mu ntara ya gitega muri komine gitega mu gisata c'imyuga abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi n'inkofera zirinda imitwe yabo bazindukiye mu bikorwa bariko barakora.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, mu gisata c'imyuga hazindukiye abanyeshure batatu, bari mukazi mu nzu yabo.

Kaminuza y'ubugenge yo mu ntara yagitega mu gisata c'ubupfundi bwo gukora imiduga abanyeshure bazindutse bambaye umwambaro w'ubururu ubaranga bafise imodoka bari bazindukiye gukora.

Mu gisagara ca Bujumbura muri Kaminuza y'uburundi mu gisata c'amakuru no gutumatumana ko abanyeshure bari mu ishure baricaye bariko bariga bifashishije icuma gisohora amasanamu ku gitambara.

Abapfundi babiri bambaye umwambaro w'akazi busa n'ubururu bakabakora umwuga w'ugusudira bariko bakora imeza y'icuma ifise ibara risa n'umutuku, kandi iruhande yabo hakaba hari n'itarari haboneka.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'ubuvuzi abaganga bari mu cumba c'ibagiro bariko bagerageza gukora ubushakashatsi bwo kubaga.

Mw'ishirahamwe REGIDESO mu gisata kijejwe umuyagankuba, abakozi bambaye umwambaro w'akazi w'ubururu, bariko baratunganye ibijanye n'amatara n'insinga vyagize ikibazo kubera umuriro mwinshi.

Mu gisagara ca Bujumbura, muri kaminuza y'Uburundi, mu ngoro y'amanama, hateraniye abigisha. Bariko biga ku kibazo c'ukuntu bokwongera mu vyigwa ubwenge bukorano kugira ngo bateze imbere uburezi.

Ishure rya Kaminuza Nderabigisha ryo mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure bariko bakora ubushakashatsi ku vyigwa vy'ukuntu boteza imbere uburezi bw'amashure yabo.

Muri kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura munzu y'amanama hazindukiye ivyigwa nkarisha bwenge vyahuje abarimu n'umurongozi w'ishure kugirango barabe ukuntu mu rutonde rw'ivyigwa boshiramwo ubwenge bukorano.

Mu gisagara ca Bujumbura muri kaminuza y'Uburundi, abanyeshure bageze mw'ishure, baricaye kandi bahanze amaso mwarimu ari mbere yabo, yahamagaye umunyeshuri umwe muri bo, kugira ngo akora umwimenyerezo yashize kukibaho.

Mu nyubakwazi ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura hazindutse hakoranira inama yahuje abarimo n'umurongozi waryo kurya ngo abasigurire ivyo rutonde rw'ivyirwa bishasha.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'ubuvuzi ,abaganga b'abahinga bazindukiye mu gikorwa co kwiga ku muti wobasha kuvura umugera wa sida.

Kaminuza y'abikorera utwabo yo mu gisagara ca Bujumbura yitiriwe Ibihugu vy'Ibiyaga Binini, ifise inyubako nini cane igeretse kabiri kandi isharije amabara.

Ishure ry'imyuga ryigisha ivy'ububatsi, abasore bari bambaye umwambaro w'akazi bari bazindutse bafata agafoto kuvyo bariko barakora, ubona ko bamwe banejerejwe n'ivyo barimwo.

Mu nyubako shasha igitangura kubakwa igisenge gihagaze ku vyuma hari abafundi bariko baraseha umusenyi na sima kugirango batangure kubaka ibihome.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata co guteka abagore batatu bambaye imyambaro y'akazi y'igitare kandi bari imbere y'amasafuriya bariko barateka.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata cigisha kumenyesha amakuru abanyeshure baricaye ubona ko barambiwe n'inyigisho mwarimu, ariko arabaha umuntu wese araba ukwiwe.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca bujumbura, abanyeshure bicaye ku ntebe baratekereje bahanze amaso mwarimu bariko bumviriza icigwa ariko arabigisha bitonze n'ubutekerezi bwinshi.

Abubatsi bambaye umwambaro wabo w'ubururu n'inkofera z'umuhondo bariko bubaka urugo rwubakishijwe amatafari ahiye bahagaze kurubaho, kandi imbere yabo hari umukoresha afise impapuro mu ntoki.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane isize irangi ry'igitare rikaba ifise n'urubaraza rufashwe n'inkingi akaba hari umusore yambaye isakoshi mu mugogo.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata kije cigisha ibijanye n'ubuhinga bwanone abakobwa n'abahungu bigamwo bari mu mwanya wo gukora ikibazo kirangiza umwaka mw'ubwo bumenyi.

Abakozi bo mw'ishirahamwe Regidezo mu gisata c'umuyaga nkuba bariko barakora amafizibure yahuye n'umuriro kuberako wari wabaye mwishi mu gisagara ca Bujumbura, kandi bambaye umwambaro wabo ubabereye w'ubururu n'inkofero zabo z'umuhondo.

Abakozi b'ihinguriro rikora ivyuma bambaye umwambaro wabo w'akazi w'ubururu, bariko baragerageza gukoresha ibimashini kabuhariwe bibasha gukora ibindi vyuma kugira ngo akazi kabo gatere kaja imbere.

mw' ishure ya kaminuza y'uburundi abanyeshuri bariko bariga mwarimu nawe abari mbere ariko arabasigurira ivyo bandika kandi ariko arababwira ukuntu uyu mwaka bazigenza bakawurangiza neza

Mw'ishure ryigisha ivyo ugucapa hariho umugabo afise imbere yiwe burupapuro, ariko aracapaho igishushanyo gisa neza n'igishushanyo, ariko arabona imbere yiwe kiri mu mashine orodinate.

Mw' ihinguriro rikora ivyuma, abakozi baho bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu n'inkofera z'umuhondo, bafise ikimashini kinini bakoresha kiriko kirakata ibindi vyuma, kugirango babashe gukoramwo ibindi bikoresho bakeneye.

Ikibanza gifise ivyatsi bitotahaye biri ruhande y'ibarabara hagaburwa nyamapoto yakozwe muri sima irya yaho hari ibiti vyiza cane ivyo inganzamarumbu bishamitse cane ubiravyo biteye igomwe ntiworabo.

Uyumusi abakozi ba reta bazindukiye munama yatumiwe na nyakubahwa umushikiranganji w'abakozi ba reta abamenyesha ivy'akazi katariko kagenda neza mugihugu kugirango bikosore kandi bateze imbere igihugu.

Umwigeme yigiye anonosora ivy'uguteka, yambaye umwambaro w'igitare uranga akazi akora kandi mu ntoke afise isahani iriko inyama ikaranze neza cane w'akarorero.

Abakozi ba reta bari mu vyigwa nkarisha bwenge batumiwemwo imbere yabo hari umwarimu ariko arabigisha kandi hejuru hari icuma gitanga amasanamu yivyo bariko bariga kugirango akazi kabo gatere kaja imbere.

Abashakashatsi bo mu kigoyizabo bajejwe uburimyi n'ubworozi bariko barakora ubushakashatsi ku biterwa kugirango babashe kuronka imbuto ibasha guhangana n'icorezo kimaze igihe kiyogoje imirima yacu.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'itumatumanako, bariko bariga kandi bahanze amaso mwarimu wabo ari mbere yabo kuko ariko arabasigurira, ivyigwa bikomeye cane kandi imbere yabo bafise amamashini bigirako, urabona ko hari n'insinga nyinshi.

Ishure ryigisha gukora inkweto, ririmwo abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro y'akazi isa n'ubururu kandi bafise n'udupfukamunwa, bariko barakora amasandari meza cane kandi abandi bagakora ibirato bisanzwe.

Mu nyubako nini y'abasaramara, abafundi icenda bambaye umwambaro w'akazi n'udufukamunwa, bariko barateranya intebe n'amameza kandi harimwo n'amamashine maniniya abafasha gusatura imbaho.

Abakozi bo mw'ihinguriro ry'ivyuma bambaye umwambaro ubaranga w'akazi w'ubururu bafise n'ivyuma muntoke bariko barabipima kugirango babashe kubikoramwo ivyo bashaka neza atakibazo bahuye naco.

abafundi batatu bambaye amasarubete y'ubururu, umugabo afise urukero mu ntoke ariko arakati ivyuma, ubu abagore babiri na bo bariko baraganira ukuntu bari bukore akabati keza cane gakwiriye saro nziza.